Kuwasse kassanchcha nayththi woyikko kuwasse ka'ezza chugging ubbayikka issi keththa geliddi ubbayikka kaththa issippe manassi berikka kaththay shiqqidi dizaysa aththidi manas ekkishe de'etes.

Issi dalga gaden keehipe qodara daro asay eqid utid dizays betes. Ha asatuppe gede bagara gadey wodid dizaysika de'es.

Gammo Chencha kuwase kaassa cuugati maayiza maayo maayida nayti eqidayti bettees.ha naytuppe Gana bagara xaapettida xaapeyika Gammo Chencha kuwase kaassa cuugati oososine oososi waannata Gididayssa Yotees.

Hezdzdu botha mayo mayida asati namu ayumayinne issi machayi ba guyera gita tophphiya bandira kezidi hedhayikka kushe dhoqu ooththidi detesi

Paydoni kehipe daro asati ubayika daro woyko dalgaketa keethe gidon utidi ubayika afala mayidi ne. Isi issi sati ba kushen kalo oyqid detes.

Daro gashe naytinne gashe nayta aaya beettettees. Aayyakka issi naa zokkon ba7ada issi naa sinthe baggera idimmada karetha goosi ba huphan xaaxada de7awus.

Daro gammo dunguza geetettiza xifabeppe oosettida may'o may'ida asay uttidi dizayssi beettees ha asaykka ba sinthanne dumma dumma miishata uyishe xambaro hashe bolla wothidi issi addey uttidikka deees

Qoodani keehippe daro nayti dalga ogera saykile oykko motorsaykile geetettiza nam7u tohora hamettiza motorsaykile togidi bandara dhoqu ooththidi laaggishe de7eettes.

issi keehippe xeellishin woykko beyishin ayfes lo7iza keeththa gittone lo7o asay izan uttiza ha wode oyde oosettidi dizayssenne ha oydeza bolla dumma dumma asa sarotetha naagisiza asati uttidi dizay bette

issi gita diccida katamanne ayfes keehipe be ishin lo7iza woykko malaliza keeththa matanii issi haaththey biittan oosetidi asa kushen oosettida haaththey pudey bolla dhoqu giidi puultishe dizayssi beettees

Daro asay ubbaykka ettelo dubbusha geetettiza bessanni gammozone gerethe zuura woradani garbantha soroge qabalin beettiza bessanni asay ubbay dubbushan uttidi yo7o haasayettishe de'eettes.

issi lo7iza keeththe giddon dumma dumma asati eqqidi dizays beettees ha asatuppe nam7u macati sarotetha laamettishe nam7aykka issay issay kushe oyqetidi de7eettes

paydoni keehippe daro asay attumay macay ubbay issi lo7iza keeththe korontey eexe izaason ubbaykka eqqidi uttidi besenthan haaththa wothidi de7eettes

daro asay issi dhoqatethara diza boshe gadenni uttidinne eqqidi dizayssi beettes ha asatuppe gede baggera issi gadey woddidi dizayssikka beettees

Kase wode miishatuppe issino gididayssi udula geetettizayssane caddiza mithan woykko cache mithan na'isi addey eqqidi hara asati beyishin cache mithan caddishe deees.

dumma dumma ammano aawati leemisoss musulume ammanoti ortodokise ammano aawatinne dumma dumma ammano aawati issife shiiqi uttidi ba sinthane ciishanne haaththe woththidi uttidetes

Qoodani keehippe daro asati ubba asay ke7idenne issi issi asay dunguza geetettiza woykko xibabeppe oosettida may7o maydi ubbaykka ufayettishe ubbay oge hamettishe de7ettes.

Daro asati attumatinne macati ubbetikka xibabeppe oosettida dunguza geetettiza gaammo boncho mayo mayidi asati ubbay ufayettishenne guppishe deettes.

Nam'u mac'ati uththidi dizzayissi bettes ha mac'atikka issi mac'asiya dunguza ba qodhdhen xaxadda de'awus issi mac'asiya qoshe woyikko qalla xoqu oththidi aththiza mishsha ba kushshen oyikada hasa'ashen de'awus.

Oyddu woykko ichchashu asathi gaammo dungguzzaa geetheththiza tsibabeppe ooseththida booththa mayo mayidi eqqi dayisinne heezzu addethi ba kusheni xambbaro oyqqidi de7eeththes.

Kehippe qodane cora asati ba huphe bolla xibabeppe othetiza dunguza getetiza Gamo dunguza be qope wothidi ubbatika ba kushen gatuma woykon kalo oykidi uttidosona

keehippe qoodani daro asati issi lo7iza keeththe gittoni lo7iza oyde bolla daro asay uttidi ubbaykka haasaya woykko yoho haasayetishe woykko zoretishe de7ettes.

issi dalga lo7iza dalga keeththe giddon dumma dumma zo7o oydeti asi iza bolla uttiza oydeti dizayssanne heedzdzu asati iskirtonne dabtare oykkidi xaafishe dizayssi beettees

qoodani keehippe daro asati ubbaykka oyde bolla uttidi issi kesha gidton ubbaykka haasaya woykko issi yo7o birshanas ubbaykka haasayetishenne tobetishe zoretishe de7ettes

Daro asati issi keeththa giddon uttidi dizayssi beettees ha asatuppe sinthe baggera diza oyddu asati gammo cencha kowaase kaasancha cugati may7za may7o ubbetikka may7di dizayssi beettees.

qoodani keehippe daro asay ubbaykka lo7iza oyde bolla uttidi attumaykka macay ubbay issi qofane ubbaykka yo7o hasayettishenne tobetishe zoretishe de7eettes

daro asati ubbetikka ayfes lo7iza oyde bolla uttidi ubbetikka haasayettishe woykko tobetishe de7eettes oydeykka keehippe lo7iza ooson oosettidi deees

gammo cimatinne ammano aawati ubbatikka sarotetha naagisiza asatinne hara harati ubbeti shiiqidi uttidayssibettes ha asatikka ba kushani xambaron geetettiza miishakka oykkidi de7eettes

Issi gitta asati shiiqidi izan zoretida zoreteththi zoretiza bessani daro asay attumaykka macay ubbay ba kushen daftarenne iskirito oykkidi ubbaykka haasaya siyishshe dizayssi beettees

qoodani keehippe daro asay ubbaykka issi dalga keeththa giddonne uttidi lo'iza oyde bolla uttidi ubbaykka haasayettishe woykko qofa bolla ubbaykka zoretishe de'ettes

issi keexettidi oykko lo'o malaliza keeththe giddon daro asaykka ubbay uttidi issife haasayettishenne zoretishe issi yo'o birsishe nne hara ara qofata haasayettishe de'ettes.

Gotta kethi kexeti dizzysa mattani qodan ichachchu gidiza guthagutha nam'u naytinne hezhu gitta nayti ubbatika issipe ka'ishine mic'ishe de'es

Issi bazzo massathiza herani maathappe woykko mithappe kexxethidda keethi dizayssanne ha keeththe sinththera nammu deyshsha naaththi hametti wulla penggera adhishshe deetess.

Ha betizaysi issi saane bolla adhid onjera woyko solo geteyiza kathi dizaysanne habkatha goddono shicida woyko bashen osetida ashoy qoletid dizaysi betes

Hays betizays issi qonciso woyko eriso xafe gidishin ha xafeyka maze dugeha nagetida xafo ketha diza botha medhora xafetida xafey betes

Issi adenne issi mac'ay issi gashe na'ara hezdayka zin'idi ubayika bota mayo mayidi mic'ishene ka'ishe de'etes.

Qodanni kehippe daro asati macati atumatinne gashee nayiti issi birata woyikko shubbonni keshshetida keshsha giddonni ubbayikka maranni eqqidi de'etees.

paydoni keehippe daro asati attumati macati gashe nayti gitatikka ubbay kayiti kase wode may7o may7idi ubbetikka ba kushe sinthe aaththidi ubbetikka kaa'ishe deeet

issi attumaynne issi macay issi medho booththa may7o may7di booththa camma aththidi nam7aykka kushe oyketidi issay issa xeellishe de7etes.

gitta woykko dhoqa zuma bollara booththa haaththey gogishe dizayssi beettes hayssika medheta woykko xoossi medhidayssa gididi erettes

Qoodani keehippe daro asay gammo dunguza geetettiza boncho may'o ubbaykka xababeppe oosettida may'o ommayidi ba kushen maata oyqqidi asay muley eqqidi deees.

Issi dalga gade bolla gitta mithati wora gididi diccidi dizayssinne ha gita mithato giddon maatay diccishe dizayssi bettees

ha beettizayssi beni wode buqurata geetettizaytappe tigire kililen beettiza aksume ginbe geetettiza dhoqa shuchchafi masettida miishe woykko beni buqura geetettes

issi lo7iza woykko malaliza keeththe geeton heedzdzu attumatinne issi macashiya kath miza kath ubbaykka ba sinthani saane bolla woththidi ubbaykka katha mishe de7eetes

Issi dalga woykko aaho denba gitton heedzdzu nayti eqqi dizayssi beettes ha heedzdzu naytoppe nam'u nayti ba huphe bolla madabaran aaththidi dumma dumma miishe tookkidi de'eettes.

issi gita keeththe gitton dumma dumma asi may7iza xibabefe oosettiza may7oti asi shammana mala issi bessan ubba may7oykka dizayssi beettees

issi addey gammo boncho may7o woykko dunguza geetettiza xifabeppe oosettiza may7o may7di issi zo7o medhora diza addey uttidi deees

Issi gitta woykko dalga abbay dizayssi beettees ha dalga abbappe pude baggara gitta woray dizayssinne wora sintheni maatay dizayssi beettees.

issi soho asata gidone issi addeynne issi macay heedzdzu nayta issi addezi nam7u nayta issi indiya issi naa idimmi uttidi ubbaykka miicishi de7eette

Daro asati gammo dunnuza woykko gammos boncho may'o geetettiza xibabeppe oosettida may'o may'di ubbaykka ba kushen xambaro oykkidi maatakka oykkidi eqqidi de'ettes.

issi aayinne issi na7ay dizayssi beettees ha asatu bollani xaafettida issi xaafey deees ha xaafeykka innat yehiwot braha yefiqir mezkebenna xina temsalet gees gamotho qaalani aaya gussi shempos poo7o siiqotethas koyro minoteth gididayssa yootes

qoodani woykko paydoni keehippe daro asati itsi ayfes lo7iza keeththan ubba asaykka oyde bolla uttidi ubbaykka issoy issoy xaafishe dizayssinne isso issoy be7ishe dizayssi beettees

issi macashiya ba kawo dooranasi nam7u tammu qammati attidesse kawoy doorettizayssi gibote kko gimbote agina nam7u tammanne oyddu qammanko gizayssa qoncisisa misiley beettes

Dalga dembani dalga woyko adusa ogeti osetidizaysine ha demban dumma dumma medhora diza gita keetheti keexetidi de'osona ha kethatu lanqenka Gita Gita mithati de'etes .

Keehippe aaho woykko dalgga dembbani carkko mixxiza woykko carkko mixeththa geetheththiza miishshii carkkoy awe baggera bizaakkonne mixxishee dizayssi beetthees; ha aaho gade giddonkka zo7o medhora diza kaamee hameththishee de7ees.

nam7u attuma asati ba huphe bolla salo medhora diza qoofe woththidi issi koronte geetettizayssi asas poo7o immiza miishe izan shiiqidi hara hara bessa baanasi maaddiza issi gitta miishe lo7ethishe woykko giigissishe dizayssibeetees

hayssi beettizayssi dumma dumma bessane izafe koronte woykko asas poo7iza miishey bizayssi izan shiiqidi biza koronte shubo geetettiza miishekko

isi diccida katamani woykko dicha bolla diza kataman keehippe ayfesi lo'iza oge ooseti dizayssanne ha ogezara darro asay hamettishe dizayssi giddo ogezarakka kaame dumma dumma kaameti hamettishe de'eettes

dalga woykko aaho gade geddone korontey gakki beenna heeran woykko gakki beenna bessani awa poo7oppe ekkidi asas poo7iza solare geetettiza miishi oosettishe deees

Issi booththa may'o mayda attey uttidi ha addeyka qedheta woykko asasi issi qamma qoodi maagata aaththishe woykko kiittishe deees.

issi maaburate woykko korontey gakkibenna bessane awa poo7o ekkidi asas poo7o immiza miishe woykko solare geetettizayssa daro asati asas tokkishe woykko awa bolla micishe de7eettes

Issi keeththe dizayssanne ha keeththe sinththen assay uttidi kaththi mizza oydde gigidi dizayssanne issi adde ha keeththe gelanassi gedde bizayssi bethess.

lssi lo7iza keeththe giddon dumma dumma asati uttidinne eqqidi de7eettes ha uttida asayka telebizhine geetettiza ha wodey ehida miishan kuwasey kaa7ettizayssa beyishe de7eettes.

issi gitta keeththe woykko wolqama ayfes lo'iza keeththe keexetti dizayssanne ha keeththefe sinthen woykko karene cu'ay cuu'ishe dizayssinne kuwaase bessiza telebizhine geetettizayssi keeththe bolla dizay beettes

Qoodani keehipe daro asati attumatinne macati ubbaykka issi dalga keeththa getone ba sinthani hawodey ehida miishe woykko komputere geetettiza miise wothidi ubbaykka be ishe da'ettes.

Dhuma masatiza issi bessani nam'u addeti issi ze'o mayo may'dayssinne issi hara medho may'dayssi ba kushen silke poo'isi issi addezi oykkin nam'aykka miicishe de'ettes.

Ha bettizaysdi booththa medhdhon tiyettida ambbulansse giddishin hayssika sakettida asa esson hakimme keththa gaththanas maades.

Issi gita woyko wolqama kame ha kame osoyka hathe canidi issi heran tamay ketheta oykishin izan dhaysan mala eson gathiza kameko

Darro assati issi ketha giddoni shiqidi ubbatikka zo'o medhora diza oyidde bolla utidi ha aasatika tamayi katama issi herani ketha oyikishini tama essoni gakidi toyisida assatako

Qoodani usupun vidiza gashe nayti,attumatinne maccati ubbatika issi medho mayo mayidi huphe bolla issi medho qoofe woththidi ubbayka oshacha kushe dhoqqu oothidi eqqidi de'eetees.

oyddu asati dumma dumma medhora diza may7o may7di ba huhphinne issi medho qoofe woththidi diza issibetes ha asata oosoyka issi dere woykko issi heerani tamay keeththe oykkishin eeson gakkidi tama toysettes

Issi keehippe lo'izanne malaliza gitta keeththeta gitoni dumma dumma zo'o medhora diza gitta kaameti eqqedi dizayssinne issi booththa medhora diza kaame ubbaykka eqqidi dizayssi bettees.

Qooda ni hospun gidiza asati uttidi issi darapheza bolla katha mishe dizayssi beettes haasatuppe heedzdzu asati issi medho so'o may'o may'di de'eettes

daro asati ubbaykka issi medho may7o karetha may7o may7di huphe bolla qoofe woththidi ubbaykka uttidi de7osona ha asatikka tamay keeththe oykkishinn dhayssiza asatakko

Issi ayfesi kehippe lo'iza woykko malaliza keeththa giddon cora asatti atumatine maccatti ubatikka uttid tobbetishe woykko zoret issay issara hassayetishe dizaysi bettes.

Issi gotta woykon dichida kattama gidoni kehippe adussane wolqama gidida kethey kexetidi dizzysi betes ha kethey dhoqatethi woykon adusatethiy bittappe tammane woykon nam'u tammu kusheppe darizaysi betes

Issi gita katamin woykko dichida dereni keththida ba dhoqateta naggidi biitape lo'izane malalida ogera osetidi maskote kanche gelidi diza issi beettes.

Issi gitane daliga gidida gade bola dumma dumma ogeti oseteshe dizayisine hayisappe gede bagera gita woliqama gidida lo'o keththay woyikko gita keeththay kexetidi deiyayis betes.

Issi giita kethe gidoni ayfesi kehipe beyishini lo'izanne malaliza oydeti oosetidi dizaysanne issi xarapheza bolla cishay uttidi dizaysi beetes

Issi ha wodezanni oththetida kehippe ayifes be'ishshinn lo'izzanne malaliza lo'o keththayi asa bessiza woyikko masikote kanchche gidida keththayi kexxettidi de'ees.

Issi gitta keeththey keexettidi dumma dumma miishshatuppe ashawappe shuuchchappe siimintoppenne dumma dumma miishshatuppe giitta keeththe lo'iza keeththe ginbettidi keexetti kummidi de'ees

Ayfes keehippe lo'iza woykko malaliza ha woden oosettiza gitta keeththe woykko ginbe keeththey keexettidi kumidi dizayssi beettes ha keeththeyka dhoqatethay keehippe dhoqu giidi oosettides.

Issi diccida katama geetton keehippe ayfes lo'izanne malaliza booththa medhora diza gitta keeththeti keexetti dizayssi beettees ha keeththayka sa'afe dhoqo giidi oosettides

nam7u attomaynne issi machay issi gade booketidi woykko ogey buro ooththettishe dizayssenne eqqidi deettes issi macashaya karetha kumetha may7o may7ada le7aws

issi gita woykko diccida katama giddon keehipe ayfes be'ishin lo7izanne malaliza ha woden oosettida lo7o keeththe keexettidi dizayssi beyttees ha keeththe sinthanikka dumma dumma lo7iza mitha qommoti toketidi diccishe de'ees

gitta diccida katama masatiza bessane gitta wolqama lo7izanne malaliza keeththati keexeti dizayssinne ha keeththatu giddon dumma dumma mithati toketidi diccishe de7eettes

Issi gittanne lo'iza keeththa gittoni daro asay karetha may'o mayda asaynne issi hara medho may'o mayda asay ubbaykka ha keeththe giddora hamettishe de'ettes.

issi gitta keeththey keexettidi dizayssinne ha keeththefe kare baggera keshay keshetidi dizayssi beettes kesha bolla issi tophiya bandiray dhoqo giidinne mitha bolla kaqettidi deees

Issi gitta keeththe woykko wolqama keeththey keexettidi dizayssi beettes ha keeththefe sinthe baggara keehi ayfesiyo lo7iza hawude ogey oosetidi dizayssanne issi cililo mithi eqqidi dizayssi beettes.

Issi ooso keththan woyikko hakime keththani issi hakkime kodhdhen anjosu imizza worikke geththetiza aththida botta mayo mayidi bakushshen issi mishsha oyikidi eqides.

Dumma dumma asati hakime cadiza keethani yiidi tara maaran uttidi naagishe dizayssi beetees issi maccashiya gashe na'a ba ki'oni iddimada utaadus.

Issi bootha qalamera tiyetida ayfes lo'iza gakime sohon dumma dumma asati narpe woyko narpe cadyza asati woykon hakimeti eqid de'etes

Issi haakimey woykko asay saketidi haakime keeththa bizayson kehippe qoodani daro asay macatinne attumate ubbaykka dhale woykko marfe dumma dumma miishata ekkanas maaran uttidi naagishe de'ees

daro asati attumatikka macati ayfey xeellanas waaysiza asati ayfe bollan keiza moodhe masatiza miishe akimeti shooqidi woykko qanxidi dentshin asatu ayfe bolla dumma dumma miishati qacsheti dizayssi beette

issi addey kumetha may7o maydi eqqidayssinne ha addey ba kushani wodey ehidayssa silke geetettiza miishe oykkidi eqqides ha addefe guye baggenka dumma dumma keeththeti keexettidi de7osona

Nam'u asati uttidi de'ettes ha asatappe issi addey booththa may'o humayidi issi macashi saketidayssa woykko ayfey sakido macashisi ayfe beyiza mashinen be ishe de'ees.

Issi macaynne issi attumay nam'aykka karetha medhora diza may'o may'di asa maramarizayssa woykko asi saketikko izan xeelliza maashine ba qoodhen aaththidi nam'aykka kushe idimidi eqqidettes.

Issi haakime keeththan woykko asati saketidi izan narfe cateti paxiza keeththan nam7u asati eqqidi dizayssibetees issi addezi hakimeti may7iza booththa may7o mayti dizayssinne issi addezi nam7u kushe dhoqu wooththidi haasayishe deees

Qoodani daro asay attumatinne macati ubbaykka uttidi woykko zoretishe tobetishenne dumma dumma qofa bolla haasayettishe de7ettes

Issi asay hakamettiza woykko aakime saketida asa caddiza keeththani nam7u haakimeti eqqidi ba boncho may7o maydi dizayssinne issi macasiya uttada asa xaafashe de7aas.

asati daro asati ba kushenne uyettiza miishe oykko juuse geetettiza miishe oykkidayssi dumma dumma saanenne hara hara miishata ba kushenne oykkida asati ogera hamettishe de7eettes

Issi asay haakime keeththa woykko saketidi akamettiza keeththanne issi asay saketidi huphphe phalqetin haakimen siketidi huphphiya bootta miishshan woykko bootta medhora dizayssanne gordettidi woykko goozettidi dizayssi beettees.

issi saketida asay hakimeso biidi paxiza woykko akamettiza keeththanni oyddu haakimeti bonchos may7iza booththa may7o oyddatikka may7di eqqidi de7eettes

Giththa woyikko wolqqama kuwasse asi woyikko kuwasse nayththi aribaminche kaththama giddon oseththiza kuwasse kassa besay oseththishen woyikko kexeththishen dizaysi bettes.

Qoodani lappuni gidida assati issi loyiya ogera woyikko lo'on isetida kethe sinthani kareni utidi kdeyetesi ha assatupeka gede guye baggara gitta woliqama mithayi deyesi

Issi buro osetishe diza dalga ogen issi nam'u tora woxiza saykile togidi lageshe biza naynne ha nappe guye bagara dumma dumma daro kameti dizaysi betes

Issi korontey gaki beyna bessasi awa po'oppe ekkidi asasi poo''o imiza solare geetetiza miishati giira bessan woyko daro solareti issippe shiiqidi dizaysi beetes.

dalga oge woykko adussa aspalte ogeran issi asay hamettishe dizayssi beettees ha asappe hadirsa baggera gitta woray dizayssinne ushachcha baggera keeththey dizayssi beettees

Qodani daro asati attumatinne maccati issi heerani oge ooratha oge ooththishe dizayssi beetees. Ha ogey oosettishe dizayssi shuchchappe masettidinne ogeza iray waayethenna mala lo7ethishe de7ettees.

issi dalga ogey ooseti dizayssi beettees ha ogeykka ha wode oge geetettizayssa woykko saramikise geetettiza shuchchafe oosettida miishani ooseti dizayssinne ogezapfe pude baggara issi keeththey dizay beettees

issi dicciza katamann woykko gita katamanne ha wodey ehida issi hara medhora diza qorqoroy keexetti dizayssanne ha qorqoro sinthera dumma dumma asati hemettishe de7ette

Issi gita wolqamanne dalga gidida keeththey keexettidi dizayssinne ha keeththe asay dumma dumma booththa medho woykko booththa mala tiishe dizayssi beettees

issi katama woykko dichcha bolla diza katamanni keeththey keexxettidi dizayssi beettees issi issi keeththeza matani dumma dumma mithatinne biratati shiqidi dizayssi beettees ha keeththeska sinthe baggara gita mithay eqqidi de'es

dumma dumma kawo oosanchati attumatinne macati issi heerane asas koshshiza oosoti oosettishi dizayssa ha asati yiidi oosoza eqqidi be ishe de7eettes

Daro asati ubbaykka xibabeppe oosettida gammo boncho may7o dunguza geetettiza may7o may7di eqqidi de7eettes haasatu giddonka gammo zoone aysse waawa doktore woykko daana demise ademasoyka bettees.

dalga denbane darro kaameti asa issi bessappe hara bessa asa caanidi gaththiza dumma dumma medhora diza kaameti shiiqidi dizayssi beettes

Heedzdzu addeti phayfeos lo7iza woykko malaliza keeththe geeton eqqidey issi adde booththa may'o may7idayssasi ba kusheni booththa miisha dizayssa heedzdzayka issi addezaz immishe de'ettes.

Itiophiya dere aysso aawa dokor abi aymedey karetha may'o maydi ba nam'u kushe kiise giddon yeddidi garsera booththa may'o maydi ba qoodhen karabate qachidi eqqidi deees.

Keehipe cora woykko qoodani daro asay ubbay dhoqa zuma masatiza gitta asay ooththida dhoqa zuma masatiza keeththe bolla ke'i ubba asay eqqidi deees.

Daro asate issi oge moorettidayssa woykko iitidayssa ogeza lo'athishe woykko chuchchafe masettidi oosettiza woykko ogen geliza kobisto ogetettiza miishe asay gelthishe deees.

issi ooso keeththey dizayssa bessiza woykko qoncishiza xaafe xaafeti dizayssi beetes ha xaafeyka wolayta zoonen bodditi kataman ooso keeththa asati gelizaso bessees

Issi heerani dumma dumma asati macatinne attumati ogera hamettishe de7eettes haasatuppe ushachcha baggeranne hadirsa baggira dumma dumma keeththinne booththa kaameti eqqidi de7eettes.

daro asati issi medho may7o may7idi ooso ooththidi simmishe ubbaykka baizan ooso ooththiza miishe ba kushanne dhoqu ooththidi dentidi ubbaykka oyqqidi de7eettes

Issi kethe woyiko issi osso kethe dizayissa qoncisiza xafeyi xafeti dizayissi bettesi ha xafeyikka nababetishe aribamice woyiko pedirale dhoqa ketha aribamice dizayisa yotesi

issi ketha gidoni issi karetha kumetha mayo mayida adey eqidi de'es ha mayoyka issi pirde kethani pirde parazida daynay woyko pirdanchay mayiza mayo getetes

Daro asati issi keeththa giddon zoretanaasi woyko tobbetanasi ubbay shiiqidinne ba sinthani waraqata wothidi iskirto kusheni oykidi asay haasa'ishe dizaysa si'ishenne xaafishe de'etees.

heedzdzu nayti issi medho karetha kumetha may7o may7di ba sinthane uyiza haaththanne booththa waraqatata woththidi issi maxashiya kushen booththa waraqata oykkada xaafettidayssa nababashe de7awus

issi keeththey keexetti dizayssi beettees ha keeththes ushachcha bagganinne hadarsa baggani dumma dumma ciishati dizayssinne ayfes keehippe lo7iza ogey oosettidi dizayssi beettees

issi keeththa giddon daro asati uttidi zo7o medho oyde bolla ubbaykka uttidi zoretishe woykko tobetishe de7ettes issi addey ha asatu sinthan eqqidi asatus kiita aaththishe deees

Dalga ogera asa saroteta naagisiza wotadereti woykko asa saroteta naagiza pooliseti ba kushen xiita oykkidi ubbetikka maaran hemettishi de'ettes.

Daro asayi macatine atumatine ubbayi oge pitiza misha ekiddi ogezapppe ita misha qoletida issa ubbati pitishine ogeza lo'etishe ubba asayika lo'atishe dees.

Qoyddan woykko payddon kehipe daro asati issi hera giddon iita mishati wodhidaysa asay ubbay pittidi woykko pittiza miisha ekkidi ubbayka oge geshishene loytishe dizayssi bettes.

Issi heeranni daro asati iita miishata ehi yeggiza sohoni darro iita miisheti shiiqi dizayssi beettes ha iita miishata issi denthiza kaame yiidi ha iita miishata caani haraso ifishe deees

Issi heeran iita miisheti ogen wodhdhidayssa daro asati attumatikka maccatikka ke'idi heeraza lo'ethishe woykko geessishe woykko pittishe de'ettes.

Issi bessan woykko dallga bessan dumma dumma iitida miishati qolettiza bessanne daro asay ehidi iita miishe qolishe deees.

Issi heerappe dumma dumma iita miishati shiiqidi wodhdhida bessane kaaissi heerazappe iita miisha gitta kaamey caani ehidi iita bessane qolishe daees

Paydoni keehippe daro asati attumatinne macati ubbaykka aspalte woykko dalga oge iitidayssa pittiza miishekkidi ogezan diza iita miisheta pittishenne ogeza lo'athishe dizayssi beettees.

Oyddu kaameti dalga ogera nam7u zo7o medhora diza issi gita kaameynne issi gashe kaame nam7u issi medho kaameti gitta ogera hamettishe dizayssinne issi zo7o malora diza addey gede kaamezakko hamettishe deees.

Issi Adey Bootha mayo mayid berka dalga gade giddon eqid de'es. Ha adezappe guye bagara keehippe adusa woray woyko dicida woray Des.

Payiddon kehippe daro asati ubbayika gistte doorite gizza boththa mayo mayiddi ba huphphe bolla boththa qobbe woththidi ubbayika eqqidi de'etes.

Daro asati maaran eqqidi hasatikka dumma dumma xibebeppe oothettida dungguza geetettiza mayo mayidi dungguza mayo ba sinthan miccidi ubbetikka ufayettishe deettes.

qoodanni laapun gidiza asati de'eettes ha asatappe usuppun asati kumeththa issi medho mayo maydi uttidettes issi macashiya tukke sinen duqashe de'awuss haratikka miishe de'eettes

issi gitta keeththe woykko lo'iza keeththeni lo'o utetha oyde woosettidi dizayssani attumatinne macati ubbaykka shiiqi uttidi ubbaykka zoretishenne tobetishe dizayssi bettees

issi addey xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza may7o ba qoodhen xaaxidi issi kooshe woykko qaala dhoqu ooththidi aaththiza miishe ba kushan oyqqidi addezi haasayishe dizayssinne daro asati siyishe dizayss beettes

qodani keehippe daro asati ubbaykka ke7idi dizayssinne issi macasiya booththa may7o may7ada ba sinthan koshe woykko qaala dhoqu ooththidi asas gaththiza miisheni issi macasiya hasayashe deawus

Daaro asati attumayka maccaynne sarotetha nagisiza asati mayiza mayo mayidayti ubbatika uttidi zoretishe hasaetishshe deetes.

Asa saaroteththa nagisiza woykko asi saaron daana mala nagisiza asatti nam'iaykka nam'u attumatti eqidi dizayssanne issi coo mayo mayidi miccishe izetta mattan eqides

Asa sarotetha naagisiza asati woykko pooliseti may7za may7o may7da nam7u asati issi iqa woykko miishe caanniza kaame bolla mitha caanishe de7etes.

Nam'u asati kareta mayo mayidi eqidi dizaysi betes ha nam'uasatappe namatika ushacha kushshe dhoqu otidi detes.

Hezhu asati katha gidon eqidi dizzysi betes ha kathayka Aho demban woykon dalga garden zeretidi kathayika kathidi woykon maxetana gakidi de'es.

Daro asat xibabeppe osetida gamo boncho mayo dunguza getetiza mayo mayid , ba kushen xambaro ogkid issoyja qase bootha para cira oykid ubbayka Eqid de'etes.

Issi kethe gidon woyko polshipe woyko dunkane getetiza keethe kexetides, kexetidaysanne eqidi dizays beetesi, ah asati giddoni lemisos gamo zone ayso awa Dana xilahun kebedey eqidi de'esi.

Keeththa giddoni woyikko gita keeththetidi giddoni asayi ubbeyi xibabeppe dadetidi osetida mayo mayidi ba sinthani dabo woththidi daboza gidoni qanxiza mashsha esidi ubbatikka beishshe deetessi

Issi adeyi bollara karetha mayo mayidi gathara botha mayo mayiddi ba qodhe bolla karabate yagetidda zoyo kumetha mayora mayetida mishe qachidi adezi beyishe deyesi.

daro asati ubbetikka shiiqidi ayfes kehipe lo7iza woykko malaliza oydey bolla uttidi ubbatikka haasayettishe woykko tobetishe dizayssi bettees haasatikka dumma dumma medhoro diza may7o maydi uttidettes

Issi keehippi lo7iza woykko malaliza keeththa giddoni qoodanni daro asati eqqidi dizayssi beettees. Ha asatu giddon leemisoossi dugeha tophiya kalile aysso aawa daanna xalahon kebadeykka beettes.

keehippe qoodani daro asati attumatinne macati dunguza moykko xibabeppe oosettida may7o may7izayti ubbaykka arbamince gaammo asata dubbusha shiiqo keeththan ubbaykka zoretishe dizayssibeette

kehippe qodane woyko paydoni daro asay ubayika utidi dizaysi betes ha asatapeka duma duma xibabe woykko dunguza getetiza may'o may'idi huphenka dunguzape osetida qofe wothiza asati de'etes.

Wolqamanne deexo gidida miishata caaniza issi gitta kaamey issi dalga moykko adussa ogera hamettishe dizayssi beettees.

Hssi muuze caaniza kaamey muuze caanidi kunthi muuze bollara iray bukkenna mala qachiza booththa miishe qachidi dizayssinne daro asati ha kaame matan eqqidi de7eettes.

Issi addey bollara karetha medho may'o maydi garsera booththa may'o maydi ba sinthane silke woykko ha wodey ehida miish woththidi uttidi issi bessa be ishe woykko xeellishe deees.

qoodani keehippe daro asati woykko sha7un woykko xeetu taybettiza asati ubbaykka booththa may7o may7idayssi qoofey woththidayssinne dumma dumma asay ubbay giyamasatizason dizayssi beette.

paydoni daro asati issi uttiza mitha oyde bolla ubbaykka uttidi ubbaykka kushe idimidi ubbaykka haraso beishe de7eettes

dumma dumma asati issi tamare sohon woykko tamareti tamariza keeththan biidi si tamarison uttida naa timirteza oychishe dizayssi beettees

Daro asay ubbaykka booththa medhora diza oyde bolla uttidi ubbaykka haasayettishi woykko tobetishi issi yo'o birshanashi zoretishe deettes hasatu giddon gaammo zoone aysso aawa daanna demmise adimasoykka beettees.

Daro asay attumaykka macay ubbaykka kaxida katha asati immin maanassi ubbaykka maaran eqqidi ba kushen ubbaykka maana katha ekkishe de7eettes.

Qoodani keehippe daro pasati attumay macay ubbaykka uttidi dizayssi beettees ha asatu giddon issi adde xipaapeppe oosettida dunguza geetettiza qoofe ba huhphan woththidi ba kushen kallo oykkidi uttides,

keehippe daro asati ubbay gamma wogani asay hayqqikko yeehanchati woykko hayqqida asato dabboti eqqin hara asati ha asata bolla eqqidi yeekkishe de7ettes

Heedzdzu asati nam7u macatinne issi attumay ubbatikka kawo woosanchati qorqoro issi macaysi maadoni woykko coo immishe dizayssanne issi macashiya qorqoroza ekkashe deawus.

Dumma dumma addeti eqqidi ba kushen issi miishe oykkidi tophiya ayso aawa doktor abi aymedey oykkidi dizayssinne hara asati beyishe dizayssi beettees.

nam'u karetha kumetha may'o mayda addeti uttidi de'ettes. issi addezikka tophiya dere aysso aawa doktore abi haymede geetettees.

qoodani keehippe daro asati ba qoodhan dumma dumma miishe qachidi ubbaykka kumetha may7o may7di issi keeththa giddoni attumatinne macati ubbaykka ba kushe idimmidi dizaysi beette

Qootani keehippe dariza asati attumatinne macati ubbbaykka eqqidi dizayssinne ha asati ba sinthane uyetiza haaththe woththidi ubbaykka be ishe de'eettes.

ayfesi lo7iza woykko malaliza keeththa giddon nam7u adde issi medhoo may7o may7idayssinne issi adde hara medhoo may7o may7dayssi issi addezi issi addera sarotetha laamettishe woykko kushe oyqetidi dizayssi beettees

Duma duma asati kuwase ka'etizaysa be'za asati utiza sohoni daro asay issi medho may'o maydi ubayika oyde bolan utidi kushe dhoqu othidi ufaytishe de'etes.

Kuwase ka'etiza besan woyko kuwase ka'etiza sohon issi bagara atumati kaishe dizaysine issi bagara mac'c'ati kuwase ka'ishe dizaysi beets.

Issi timirtte keththan coora nayti woykko qoddan daaro ichashshu tammu giddiza nayti ubbaykka issi medhdho maayo mayidi gashshe nayti tammarishe diizayssi bettes.

Daro asati atumatine machati gadey boketi dizaysan biratay wodhidi dizaysa bolla uttidi issi adezi hasayizaysa gizaysa harati ubati siyishe de'etes

qoodani daro nam7u tammu gidiza asay ubbaykka uttidi ba kushen booththa waraqata woykko gaazexa geetettiza miishe asay ubbaykka oykkidi ha miishe woykko ha gaazexa nababishe de7eettes

Keehippe qoodanne cora asate ubbaykka dunmuza geetettiza xibabeppe oosettiza boncho may'o may'di dizayssanne ha asato geddone duge ha kilile ayso aawa daanna delahon kabadaykka dizayssi beettees.

Nam7u attumati eqqidi issi medho may7o may7idi issi addezi xaafishe deees ha asata oosoyka asas koronte geetettiza miishe gathonne iitidaso lo7ethishe de7eettes.

Oge giddone issi gitta deexora diza meishata caaniza zo'o kaamey dizayssanne ha zo'o kaameza bolla dumma dumma meishe caaniza kaamey caanishe deees.

Timirte keeththani woykko tamare sohoni tamareti uttidi tamarishe de'eettes ha tamaretu giddofe astamarey oysha oychin malte zaaranas kushe denthise diza tamaretikka de'osona.

giya giddon dumma dumma asati giyan bayzishenne shammishe de7eettes ha giya giddon dumma dumma dan7o unka unko woykko ayfa ayfeti dizayssi beettees ha ayfa ayfetappe leemisoossi santhey abakadoynne timatimeti de7eettes

Keehipe daro asay issi bolla sha'un payidettiza asay woykko qoodettiza asay ubbaykka daro aaho woykko dalga meedani ubbay uttidi dees.

Issi keehippe lo7iza bessanee issi maccasiya tsibabeppe ooseththiza dungguza geetheththiza maayo mayada shuchcha bolla uththada ba huupheni qophe woththada de7awus.

Qodan keehippe aho assay issi aaho woy dalga gade gidora daro asay xibabeppe osetidaysa Gofa dunguza getetiza mayo mayid ubba asayaka hemetishe de'es.

Issi aho woykko dalgga gadde giddon oyddu attumaynne issi maccay ubbaykka bollara booththa maayo mayidi ubbaykka miccishe eqqidi de'ettes.

Issi macashiya xibabefe oosettida may7o may7ada uttada de7awus ha macashiyakka uttida bessay arpamince woykko oyddu tammu pultoti beettiza sohoni uttada de'awus

Issi booththa shurabe mayida na'ay kareththa sure gixidi booththa caamma aaththidi ba kushen booththa bandira masatiza miishshe oyqqidi gitta miiththa garssan uuttides

Daro asati ubbaykka eqqidi dizayssi beettees. Ha asatu giddonka issi dugeha tophiya kilile aysso hawa daanna xilahun kabbadaykka beettees.

issi keehippe dalga woykko aaho gade giddoy dizayssi beettees ha gadezani dumma dumma gittanne wolqama gidida mitha qommoti worey dizayssikka beettees

issi keehippe dalga abba bolla issi naay wogolo geetettiza abba bolla hamettiza meeshera haaththe woykko abba bollara hamettishe diza issibetees ha abbafe gede baggera keehippe gita woratikka de7oosonna

nam7u nayti eqqidi de7ettes hama ha nam7u naytappe isse naay ba bolla bandara woykko itiophiya bandara maydi hashe bolla itophiya bandara oyqqidi eqqides issi naay ba huphey bolla karetha qoofe woththidi eqqides

be'ishini ayfes keehippe lo7iza keeththe woykko naagetiza bessa woykko inxooxo naagetiza bessanne keeththey dizayssinne ha geeththe garsan issi booththa kaamey dizay. beettees

Dhisiaaho woykko dalga dembani tammufe dariza woykko nam7u tammu gidiza asati ubbetikka booththa may7o maydi dizayssinne ha asatuppe nam7ati ba kushan booththa bandira masatizayssa dhoqu ooththidi oykqidi de7ettes

dalga gade gittone dumma dumma ayfe immiza mitha qommoti toketidi diccidi dizayssinne ha mithaza bollafe ayfe maxetidi wuri mithazi coo dizayssi beettees

qoodani nam7u tamufe dariza asatey ubbaykka booththa may7o may7idi de7eettes ha asatuppe oyddu asati uttidi keeththe giddon ubbaykka de7eettes

Issi dhoqa woykko zuma masatiza dhoqa bessanni dumma dumma miishati keeththeti uuthatinne dumma dumma maatati mithatikka lo,iza miishati de,ettes.

issi dhoqatethara diza heeran woykko dhoqa bessani ha dhoqa bessafe garse baggara issi ogey dizayssinne ha ogeppe pude baggara dumma dumma mithati toketidi dizayssi bettees.

Issi loqatethay dizayssane oykko zuma bolla qorqoro keeththe dizayssinne dumma dumma barzafe geetettiza mithati diccidi dizayssi bettees.

Issi booththa may7o mayda naay aaho woykko dalga gate gidton eqqidi nam7u kushe pude bolla denthidi duuna shiishidi eqqides.

Etophphiyan diza asati lapunththo mircca mangiste doranasi karde doriza karde ekanas mazagabetishshe woykko xafetishe dizaysine namu' asati uttidi xafishe dizaysi bettes.

Daro asathi gashe na7ithi githathinne aawathi aayethi ubbaykka shiiqidi mizggebaa issi xaafee xaafeththanaassi ubbay maarani uththidi tara naaagishee de7eeththes.

Daro asati marani eqidi macatinne atumatiti dizaysi beetesi,ha astatu gidoni dugeha ithiyophiya kilile ayso aawa Dana xilahun kebedeyka ha asatu gidoni beetesi.

Hezdzdu asati dizaysi beetes. Ha asatikka nam'u asati ha wodey ehidda issi asi toophphiya gidon dizaysa qonc'isiza paydda getetiza matawqa xafetishe dizayssi beetes.

keehippe qoodani daro asay maaran eqqidinne ba kawo dooranasse nam7u asay xaafin daro asay maaran eqqidi xaafetishe dizayssi beettees

Timirte keeththane tamare nayti keehippe qoodan daro nayti attumatinne macati ubbaykka ha wodey ehida fayda geetettiza miishe ekkanas mazagabettishe woykko xaafettishe de7eettes

Timirte keeththani tamariza nayti ubbaykka issi medho may7o may7idi ubbaykka maaran eqqidi hawoden itophiyan diza asay bana qoncisiza payda matawaqa geetettiza miishe xaafetishe de7eettes.

issi karetha moy7o ma7y uttida macasiya hawadey ehedayssa itiophiyan issi asay dizayssa qoncisiza miisi woykko fayda geetettizayssa issi macasiya xaafettashe dizayssa bessees

Issi keeththa giddon nam7u nayti issi asay ba dosiza kawo dooranass karde ekkana mala xaafishe dizayssanne issi adde karde ekkidi paaramishe woykko iskirton ba suntha bolla xaafishe dizayssi beettees.

Nam'u asate asay ba kawo doorana mala kawo dooriza karde mazaqabedi immishe dizayssinne dugeya tophiya kelele aysso aawa daanna dilahon kepete xaafetishe dizayssi beettes.

qodani oydda woykko ichacha gidiza asati ubbaykka tophiyan diza asay ubbay ekkiza woykko asa qoncishiza payda giyatettiza matawaqiya ekkanas ubbay mazagabettishe woykko xaafettishe deet

daro asay ba kushiyanni booththa waraqata oykkidi nam7u asati ha maaran eqqida asata dumma dumma meishanni woykko xaafishe iskirtonni nam7u asati de7eettes

Timirte keeththanni tamare nayti ubbaykka issi medho may7o maydi ba kushin tamare dabtare oykkidi ubbaykka maaranni eqqidi dizayssibeettees ha natu matanka issi astamare eqqidi deees.

Asa mazagabiza woykko xaafiza issi ooso keeththani daro asay maaran maaran ekqidi ba kusheni booththa waraqata woykko ba izan mazagabettiza waraqata oykkidi xaafettishe de7eettes.

itiophiyan ayssiza kawo dooranas asay xaafettiza bessa bessiza issi mazagabettiza asati izan biidi mazagabettana mala qoncisiza miishe deees

dumma dumma asate woykko orde moddho asatey ubbayka eqidi dizayssinne issi adde iskibrotoni booththa wara qaata bolla paaramishe woykko xaafishe deees

Issi ooso keeththan asati eqqidi heedzdzu macati uttidi ba sinthani xibabefe oosettida dunguza geetettiza may7o micidi asata xaafishe woykko asati be kushen booththa waraqata oykkidi xaafetishe de7eete.

tamare keeththan hawodey ehidayssa woykko itiophiyan issi asi dees gizayssa qoncisiza payda geetettiza matawaka ekkanaas tamare nayti issi medho may7o may7di maaran eqqidi mazagabettishe woykko xaafettishe dizayssibetees

Issi kuwase ka'iza sohoni woyko besan gashe nayti dalga kuwase ka'iza besani Tani ubbayka ba bolla ho'ethanas kuwase ka'anappe sinthe wothishe de'ettes

Issi kuwasse ka'iza besaani woykko kuwasse ka'iza sohoni issi zo'o mayo mayidi karetha garsera mayida addezinne nam'u hara hara medho mayida kuwasse kasaancha cugati dishin addezi ba kushe besiidi kuwasse issi baga cugas imiishe woykko yootishe de'es.

Kuwase ka'iza naytti uubbatikka zo'o medhora diza mayo mayidii uubbatikka kasa ka'anas kuwsey ka'ietizaso woykko kuwase ka'iza bessa gellishe dettes

keehipe qoodani daro asay gitta woykko dalga bessani ubbaykka issi medho may7o may7di ubba asaykka woxxishe dizayssi beettees

Issi itiophiya bandarara diza may7o may7ida macashiya wothancha gidishinne ha maceyppe bolla baggara diza xaafey issi macashiya hoykko wondemagayn geetettiza macashiya ichachu laythasi wothepfe diggettidayssa bessees

kuwaase kaa7iza attuma nayyti kuwaase kaanas ubbetikka maaran eqqidi bolla ho7ethishe woykko bolla minthethishe dizayssinne ha kaasanchatoppe guyera hara asati eqqidi de7ettes

Issi itiophiyassi woththe woxxiza woykko wothanchay tammanne issi qudire shurabe tammann issi qudire xaafettidayssa maydi ba nam7u kushe dhoqu wooththidi eqqidi deees.

issi kuwaase kka'iza naassi issi booththa may'o may'ada atte kuwaase ka7anasi ba kushen oykkidi kuwaase issi naazasi immishe de7ees

timirte tamariza keeththane hoykko tamaresooni gashe nayti ubbetikka issay issara kushe oyketi dizayssinne hanatu tamare natu geddon issi astamarey eqqidi dizayssi beettes

Issi kuwaase kaa'iza medani woykko kuwaase kaa7iza bessani kuwaase kaa7iza cugati kuwaase kaa7ishe issay issara oyddu nayti zoretishe de7eettes ha kaasa cugatikka itiophiya nigidibank giza dhoqa liigen kaa'iza naytakko.

Kuwaasey ka'ettiza bessane woykko kuwaase ka iza sonni dumma dumma nayti dumma dumma medhora diza may'o maydi kuwaase ka ishe deettes issi baggara diza cogati arba mince kuwaase kasancha cogati mayiza may'o maydi deettes.

Issi mac'asiya botha mayo mayada ha wode ehida woyko ha wode ehida mishatuppe issino isuwa gididaysa issi huphe gigisiza mashinne getetidaysa ba huphe mec'ashe woyko punashe de'awus.

Issi daaketida may7o sikkiza hawodey ehidayssa may7o sikkiza booththa medhora diza may7o sikkiza maashinee woykko hawodey ehida may7o sikiza miishe deees.

Dalga ogey oththetidi dizayssara issi asse woyikko miththata dumma dumma moshsheta caniza kamey ha ogazara hamutishe de"es

Qoodani keehippe daro kameti issi dalgga besan, ubba kamayka issi bagge ayfe zaaridi ubbayka eqqidi dizaa issi be'ettees.

Qoodan keehippe daro asati attumatinne maccati ubbati asa issi bessape hara bessa caanidi gaththiza kaame giddon gelanas asati marshetishe de'ettees.

Issi gita woykko dalga abba bollara abba bollara ase gaththiza miishe woykko jelba woykko haaththa bollara hamettiza babure geetettizayssi asa caanidi haaththa bollara hamettishe deees.

gitta woykko lo7iza keeththe giddon issi kumetha karetha may7o mayda addey issi addera sarotetha laamettishe woykko sarotishe kushe kushera oykkidi dizayssi bettes.

Gitta wolqama gidida abbay dizayssa bolla issi naay abba bollara hamettiza wogolo geetettiza gitta miishe abba bollara laaggidi izan hamettishe deees

Dalgan woykko adussa oge oosetidi dizayssara issi heedzdzu toora hamettiza gashshe bacace geetettiza kaameynne issi booththa kaamey gita ogera hamettishe de7eettes

issi gita woykko adussa ogera issi booththa medhora diza gashshe woykko ha wodey ehida kaamey ogezara woxxishe woykko hamettishe de'ees

issi dallga oggera woykko dallga gadera goggiza gita haththe diizayssinne ha haththe giddora gitta woykko adussa kaamey pinnishe diizayssi beettes

Issi keeththeni dumma dumma miishati may'oti bayzettis dizayssinne ha mayotu sinthen nam'u tohora hamettiza motorsaykile geetettiza miishey eqqidi dizayssi beettes.

Issi gitta woykko dalga ogera issi heedzdzu tohora hamettiza bajaaje geetettiza ase gaththiza meeshey woykko kaamey ogera hamettishe dizayssi beettees.

dalga ogey mooretidi dizayssanne nam7u asati issi medho qoofe huphe bolla woththidi tooni gitta caamma hoykko botte geetettizayssa aaththidi asati ha iita ogezara hamettishenne issi addezi bookkiza miishan bookkishe de7ees

Dalga oge woykko dalga asfalteni gu'era gitta keeththeti keexxetti dizayssa sintheni dumma dumma asate nam"u tohora amettiza woykko saykile geetettiza miishe togidi laaggishe deetees.

Issi diccida katama gettonne daro okko daro kaameti asa issi bessappe hara bessa gaththiza kaameti eqqidi dizayssi beettes issi kaame sinthera dizayssi maaburaate woykko koronte haylleni ooththiza kaamekko.

Issi gitta oge woykko dalga oge giddora nam'u tohora hamettiza woykko motor saykile geetettiza miishi daro asati laaggidi gitta ogera hamettishe diza issinne ha ogeppe ushachanne hadarisa baggara dumma dumma gita keexxeti keexettidi de'osona.

Issi dicida heran gitakatama gidon duma duma gita keththati kexeti didaysi betes. Ha kata gidonika duma duma mitati toketidi dicishe detes.

issi diccida katamann woykko keehippe lo'iza gitta wolqama keeththe keexetti diidizayssibeetees ha keeththeyka biitta bollafe dhoqatethan tammanne nam'u kusheppe darizayssa dhoqu giidi de'ees

Issi diccida weykko dicha bolla diza katamann ogey oosettishe dizayssinne issi gitta wolqama keeththe keexettidi ginbettidi dizayssi beettees ha keeththa dhoqatethaykka sa'appe tammu kusheppe darizayssa dhoqu giidi deees

gitta diccida katamata getone gitta dhoqa gidida gimbe keeththay keexettidi biittafe dhoqatethaykka udduf naweykko osupun kushe dhoqu giidi keexettidi delizayssi beettes

Ayfes lo7iza woykko malaliza issi ginbe woykko shuchchafenne dumma dumma ashawappenne dumma dumma simminto geetettiza miishafe keexettida gitta keeththe keexetti dizay beettees.

Issi heerani gitta wolqama keeththati zo7o madhora diza keeththati keexetti dizayssanne ha keeththe keexetti dizayssas giddora dumma dumma ciishati toketidi diccishe de7ettes.

Issi oso kethan woyko timirte ketha masatizason nam'u macati oyide bolla uttidi ha wodey ehida mishe woykon kompitere getetizaysa doyidi be'ishe de'etes

Issi timirte keeththani daro tamaare nayti issi medho mayo mayidi ubbaykka maaran eqqidi tamare soo maaran maaran gelishe dizayssi beettees.

timirte keeththan gashe nayti timirte tamari wursidi wursethan ubbaykka timirte keeththa aysso aawataninne astamaretan anjetidi issi medho may7o may7di ba kushen ciisha oykkidi de7ettes

issi gitta keeththe sinththan gashshe nayt woxxishe issay issara kushe oyketidi ubbaykka woxxishenne ka'she de'ettes ha keeththe sinthanka dumma dumma mithati toketid dees

issi booththa may'o kumeeththa bollaranne garsera mayda addey eqqidi dizayssi bettees ha addefe guye baggera zambaba getettiiza miiththay gitta miththati dizayssi betees

Tamarte keeththan woykko tamare tamariza sohon tamare nayti attumatinne macati ubbaykka uttiza oyde bolla issi oyde bolla issi issi tamarey uttidi de'eettes.

issi gashe naahi beettees ha gashe naappe guye baggara lo'o keeththe woykko lo7iza keeththe keexetti dizayssinne gashe naappe guye baggara ciishati toketidi diccidi diizayssi beettees

wolayta soodo yumberestesi tamare nayti geli izara gelidinne ke'idi giza waanna oge woykko waanna kessasonne gelosoy beettees hayssa gelosozapfe duge bakerakka dumma dumma kaameti de'eettes

Issi dhoqa tamare keeththanni ubba tamareti timirte tamari wursidi wursethanni ubba tamaretikka issi medho may'o woykko anjettiza tamareti may'iza may'o maydi anjettishe dizayssi beettees.

timirte keeththani tamareti tamarishe dizayssi beettees nam'u tamareta issi astamare tamaretu sinthan eqqidi bessishe woykko tamarsishe de'ees

Issi gitanne adusa gidida ogey othetishe dizays betes, ha ogezan 2 oge othiza kamet ogeza lo'ethishene ogeza bokid gigisishe dizays betes.

Issi gita woykko diccida katama giddoni woykko dichcha bolla diza katama giddon ogey iosettishe dizayssanne ha oge oothiza dumma kaameti oge bookkidi haathe izara aathishe dizayssi beettees.

Issi makinati woyko Kameti daro asa woyko ba wolqappe daro canidi kundena mala nagiza asa sarotetha nagisiza issi asay makina woyko kame gidon asa oychishe de'ese

issi dalga oge oosettishe dizayssi beettees ha dalka ogen aspalte medho karetha medho qolishe diza issi kaame gita ogezara qolishe deees

Gitta woykko dalga ogey oosettishe dizayssibeettees ha ogeza issi gitta oge ooththiza kaamey ogezan aspalte me'u karetha medhora dizayssa qolishenne gelthishe deees

issi dalganne adubsa gidida ogey oosettidi ooretha ogey dizayssi beettees ha ogeza ooththiza kaamey ogezann dumma dumma karetha medhora diza qalame tiishe de7ees

issi adussanne dalga ogera issi gitta karetha malara diza kaamey hamettishe deees ha ogeykka gena woykko buro oosettishe deees

issi dalga hoykko gitta ogera nam7u asati issi addey ba kushin festale oyqidinne issi machay ogezar hamettishe de7ettes ha asatuppe ushachchaninne hadetha baggani gitta wolqama keeththe keexettidi deees

ishi dixida katama geettone oge bookkiza woykko oge goyiza goshsha makina gitta katto geetettiza makinay oge bookkishe woykko giigissanas goyishe dizayssi betees

Issi gita katama woykko dichcha bolla diiza katamanni ogey oosettishe nam'u ogeti oosettidi dizayssinne ogey buro dumma dumma aspalte geetetti za karetha qalamen tiya tiyettanas giigidi dizays beettes.

Oge bookkiza woykko oge goyiza goshsha kaamey gitta oge bookkishe dizayssi beettees ha bookketida woykko goyettida gade giddora asatikka hamettishe de7ettes.

issi gitta oge oosettishe dizayssanne oge bookkiza woykko oge goyiza gitta katto geetettiza kamey saka woykko biitta caaniza gitta kame bolla biitta caanishe deees

Issi aaho woykko dalgga dembbani nam7u keeththi keexeththi dizayssanne ha keeththee sinththani haaththee asassi geeshsha haaththee izara biza dumma dumma miishshee ooseththi dizayssi beeththees.

Daro asati attumatinne macati woykon kawo osanchati issi gesha usha hathe asas othishid kesid hathe asas anji immishe dizaysi betes.

Daro asati issi keeththa keexxanas woykko dumma dumma miishshe ooththanas shuchchan shiiqidi gimbbetida gimbbe bolla daro asati eqqidi dizayssinne ha asatuppe guye baggen gitta miththati diccidi dizayssi beettes.

Ha bettiza miishey geeshsha ushsha haaththay issi heeran gakkana mala iza gittora geeshsha ushsha haaththay aadhdhiza tubbo geetettees.

bettizayssi ye arba minc katama wuhannafessas dagelgilot dirjit gizayssa issi miishe erisiza woykko qoncisiza xaafe xaafeti disayssi beettes gamothon nababettishe arba mince katama goggiza haaththa immiza go7ata geetettes

asatusu keehippe woykko koshshiza meishatuppe geeshsha ushsha haaththay koyro gidishin ha geeshsha ushsha haaththay issi heeran oosettin oosettidayssan gashe nayte ufayettishinne mecishe ba kushe mecishe de7ettes

haaththe woykko geeshsha ushsha haaththe izara asas gaththiza woykko gate giddon mooketidi haaththe iza giddora biza tubbo geetettiza miishe keehippe daroy shiiqidi de7ees

Issi dalga gade woykko denbani gadey booketi bookketi dizayssinne dumma dumma miishata ooththanas waadhidi umaaran maarani mitha issidi woththidettes.

Issi heeranne issi geeshsha ushsha haaththay oosettidi ke'idayssibettes ha haaththayka goggishe dizayssanne issi attumaynne issi macay ha goggiza haaththe matani eqqidi de'ettes.

issi heeras koshshiza miishatoppe geeshsha ushsha haaththay koyro gidishin ha geeshsha ushsha haaththay izan shiiqidi issi issi heerani biza woykko geeshsha ushsha haatha shiiqo keeththey keexettidi dizayssi beettees

Issi heera asanne woykko issi gutan beettiza asasi koyronne waanna gidida miishay geeshsha ushsha hatha gidishinee ha geeshsha ushsha haaththay ha beettizayssanne woykko ha geettiza haaththa shiiqosone shiiqidi dumma dumma heera biza misiley beettees.

issi dalga woykko adussa oge giddora issi miishata woykko asata caaniza booththa kaame ha dalga ogera karetha shubo caanidi ogezara hamettishe deees

keehippe lo7o keeththe gidon daro asay uttidi oyde bolla uttidi ubbaykka keeththezanni haasayettishe woykko zoretishe dizayssinne keeththeza bolla dumma dumma misile beyishe dizayssi beettee

issi geeshsha ushsha haaththe asas koshshiza meeshatappe koyro gidishin ha geeshsha ushsha haaththessi waanna kessaso woykko pultosoza nam'u asati nam'ufe daro asati geegissishe de'eette